Ekifaananyi kino kitulaga ebikolo by'ennyaanya ebyasimbibwa mu nnyiriri era nga baaziwa kwe ziyina ottambulira olaba emiguwa gye baasiba waggulu muki ku kizimbe kye baali baatoolozza ennyaanya ezo nga mmabbali mulimu amazzi.